Noba la bebe a nyɔge taa ka bamine gbi dumo ka bamine meŋ zeŋ kyɛ tēɛ ba nuuri ka bamine vɔgele kpoli ka bamine su bonsɔgelɔ ka bamine meŋ su bonzeere.

Pɔge la a zeŋ a pɛlɛ waare ne soɔ a mare vuu ane kiripooti a de siba a dogle a ŋmaa kaa a eŋ a kyiinɛ waare kyɛ a kyii a mine yɛ a eŋ plate poɔ a dɔgle rɔɔba zu ka geŋteŋ biŋ ka a rɔɔba meŋ biŋ.

Deɛn la ka ba deɛnɛ ka kaŋ zeŋ ka kaŋ meŋ kyaare a nyɔɡe o zu ka a onaŋ zeŋ teŋɛ a laara kyɛ ka o taaba zeŋ ka ba mine meŋ a are a kaara.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

Zie la ka ba meɛrɛ ka ba de kpaare taaboore a de nɛte a eŋ ka ba mine vɔgle kpoge k,a kpoge waa pelaa ane sɔglaa ka ba are a kaara a teŋɛ sogɔ.

Sobiri la ba kyɛnɛ ka ba su kaayarɛɛ a vɔgele zupile k'a kaayarɛɛ waa pelaa, a kuree waa pelaa k'a kparoŋ waa a ziiri mine waa zeɛ k'a ziiri mine waa vaare k'a mine meŋ waa sɔgelaa ka mine waa pelaa ka ba kantaweɛ a peɛlɛ boma a kyɛnɛ.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

Zoma la ka ba nɔgere a eŋ robare poɔ ka a mine waa bɛrɛ ka a mine waa bilii ka mine waa yaga ka a mine waa fii k'a robare k'a mine waa bonsɔgelɔ k'a mine waa bombone ka bamine seɛ wagyɛre a nyɔge ba nuuri a are ne ka bamine a are a te boma a are ne.

Table la biŋ ka ba de ta da kuuri a dɔgle a pareŋ ka filaaware a are ka pɔgeba a meŋ are a nyɔge taa nuuri.

Yiri na ka ba ŋmaa, ka ba penti a yiri bonzeɛ, bondoɔ ane bonvaare ka ba ŋmeɛrɛ gaŋgaa ka bamine seɛrɛ ka gyile meŋ bebe.

Yiri poɔ la ka ba be ka dakogiri bebe ka noba a zeŋ ka teebol be a niŋeŋ ka bamine be a nimisogɔ k'a dɔɔ ne o pɔge a are k'a pɔge ti a dɔɔ k'a dɔɔ meŋ ti a pɔge.

Pɔge la zeŋ a ne o bibiiri banaare ka ba maala filaaware ka ba de mine eŋ a bonne poɔ ka mine be bogti poɔ ka a mine meŋ be a teŋɛ soga.

Bɔɔdɛɛ la kaŋ doge a ŋma kpal a eŋ gyɛlɛ a eŋ sitiwu a ŋmaa eŋ piileeti poɔ a de dɔgle tabol zu

Yiri la k'a ba ŋmaa, ka bamine zeŋ teŋɛ ka bamine gbi dumo, ka kaŋ a gaŋ ka kaŋ nɔgaa o gbɛɛ kyɛ k'o gaŋ de o nu tɔgelaa o taaba zu ka ba laara ka bamine leɛ ba puoriŋ tere ka bamine a yaare ba nu.

Yiri la ka ba ŋmaa ka teebul bebe ka ba biŋ a de buks a dɔɡele a da yuori ne felaawa a dɔɡele a zu ka dakoɡri bebe ka felaawɛre bebe ka kapuro meŋ bebe.

Gyamaa la lantaa ka lɔɛ bebe ka a ɔɛ waa peɛle ka porisiri bebe ka ba mine su bonsɔɡelɔ ka ba mine su bonziiri ka a porisiri a are.

Die la ka ba ŋmaa ka noba be a die poɔ a maala boma ka kaŋa de boma ennɛ o toori poɔ ka waayɛre a gyɔnne ka ba mine yɛre yɛre baagiri.

Die poɔ la ka ba be ka taabul be ka boma ka dakoɡri meŋ bebe ka pɛbilii a biŋ ka zukɔɔɡele a bebe a die poɔ ka.

Dɔɔ ne o pɔge la a are ka ba maala a filaaware mine eŋnɛ a mine be teɛ bonne zu ka dɔgle ka a teere mine a are

Die poɔ la ka ba be ka dɔba banaare a zeŋ teŋɛ a guoli ba gbɛɛ ka ba mine are dendeŋ a are a kasra a zie ka ba su bonsuuri ka ba mine su kparewogri ka ba mine meŋ de boma a le ba nyãã poɔ a are.

Koɔ la a zoro ka bibiiri bata a taa bogtiri ka bogtiri ayi waa pelaa ka bonyeni waa sɔglaa ka pɔge a dɔɔ ka ba go a ɔnnɔ koɔ.

Kilaasi poɔ la ka te be, ka bibiiri bebe ka ba daare ka ba zeŋ a daare zu k'a tekya bebe a nimisogɔ a de taaboɔ a ŋma boma eŋ k'a kaŋ tēɛ o nu.

Yiri la ka ba ŋmaa ka pɔɡe a biŋ taabul ka kɔmpiita a dɔɔl a biŋ kɔlbaa ane boma kyɛ ka o su bonsɔɡelɔ a eŋ wɔɔkyi a zeŋ.

Die la ka ba mɛ ka ba baara tub a die poɔ kaa tubu a biŋaa teŋa soɔ ka kaŋ do a pooli pareŋ ka kaŋ meŋ do a sazu ka kaŋ meŋ are a pɛgele boŋkaŋa kaa kɔvare a biŋ ka tubo meŋ biŋ a teŋa soɔ

Filaasi la ka ba ba k'a mine waa zeere k'a mine waa vaare k'a mine waa pelaa k'a mine waa dɔre.

Dɛrɛ la ka ba biŋ ka bibiiri bapoi zeŋee a dɛrɛ zu kaa bɔtɔrɔ be a nimisogɔ ka eee orɔba a be be

Yiri la ka ba ŋmaa ka lɔɛ a bebe a ba poɔrɔ k'a mine waa dɔre k'a mine waa peɛle k'a mine waa bonzeɛ ka nensaalba bebe a meŋ kpɛ a lɔre poɔ k'o mine kyɛnɛ k'o mine meŋ a kpeɛrɛ a zeŋ.

Yiri la ka ba ŋmaa ka dakogiri bebe ka teebol bebe ka nensaaba bebe a zeŋ ka bamine su bonsɔgelɔ ka bamine su bompeɛle ka bukisi be a teebol zuŋ a dɔgele kyɛ ka bamine meŋ a are.

Pɔgɔ a tuo mui ane baagi kyɛ mare bie a taa ba baagire ne ba nuure a hɔɔle sɛpige ka ba mine su bonpeɛle ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bonzeere ka ba tuo.

kóɔ la bebe ba poɔrɔ zaa ka gyamaa a ba poɔrɔ zaa a yage ba kaayɛrɛɛ kyɛ a kpɛ a kóɔ poɔ a te suoro ba mine su la kaayɛrɛɛ ka ba mine meŋ ba su kaayɛrɛɛ

Yaakpolo la, noba la kpi ka ba ūū ka ba de kusibe zeere a e, a de bondɔre a e eŋaa be ka bamine su bompeɛle ka bamine su bonsɔgelɔ ka bamine su bondɔre ka ba are a kaara.

Bondiri la ka ba maale ka taaleɛ bebe ka ɡyɛnlee bebe ka vaare bebe ka zeɛre bebe ka nɛne meŋ a bebe.

Dɔɔ la zeŋ a maala o foone ka koɔ ne kolee biŋ ka bibiiri bibiiri are ka ba mine gbi dummo ka ba mine meŋ zeŋ ka kaŋ pɛgle bie ka pɔge meŋ teɛ o seɛ.

Lɔre la a sãã ka dakogi bebe ka ba yi a zeŋ ka bamine su bontampɛloŋ ka bamine meŋ su bondɔre ka ba zeŋ ka pɔge a are a ba zusogɔ ka kaŋ meŋ a are ka dɔɔ meŋ a are de o nu pare a gbɛre eŋɛ kyɛ ka pɔge a yi te are a lɔre pare.

Kūūdaga la biŋ ka noba are a taa kataweɛ ka kaŋ meŋ are a kūūdaga niŋe soɡa ka pɔɔbɔ bayi meŋ are a taa kataweɛ ka onaŋ na are a daɡa niŋe soɡa ka o pɛɡele baabuli ka felaawɛ dɔɡele a daɡa zu.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

Lɔɛ la a a ba poɔrɔ a be die poɔ a dire ka a die zaa di o zaa ka a lɔɛ mine waa zeere ka a mine waa peɛlle.

Kuu daga la a biŋ ka nenyaga ba poɔrɔ a are ka noba banuu a zeŋ dakogi zu ka kaŋa gbi dumo ka teere yaga lɛ a are a zie.

Bone la ka ba maala ka kuri a ba ka ba de taaboore a biŋ a de bona a dɔgele ka kaŋ dɔɔ teŋɛ ka bona biŋ kɔge o ka bakɛte biŋ ka waayɛre meŋ biŋ ka ba hɔɔle kpoli.

Yiripoɔ la ka ba be ka ba mine yɛre boma ane gangaa a boɔrɔ k,o ŋmɛ ka ba mine meŋ are ka bibiiri are a zeŋ ka ba mine are pɛgle bɔle ka pɔge a zeŋ ka dɔɔ pɔge meŋ are a bie puoriŋ kyɛ k,o are.

Yiri la ka ba ŋmaa a penti a yiri bondoɔ ane bonzeɛ dɔba bayopoi ka bayi a dɔɔ ka bayi meŋ a zeŋ ka bayi a are ka bonyeni a go ka ba maala solar.

Daworo zie la ka ba be ka bamine a vaare wagyɛre ka bamine su bompeɛle ka bamine su bonsɔgelɔ ka bamine su bonzeere ka ba eŋ noosimaki a are.

Yiri la ka ba ŋmaa ka lɔɛ a are kaa lɔ zeɛ niŋe a sàà kaa bompelaa lambori kaŋ a sàà ka bompelaa te yi a kaŋ zie kaŋ waana k a bonsɔɔlaa be be ka dɔɔ te kyɛnɛ waana ka dɔɔ ane pɔge kparre taa

Sobiri poɔ la ka nii a bebe a ba poɔrɔ haa ka lɔre meŋ a a a lɔre meŋ zoro ka neɛ be a lɔre poɔ ka teere a are k,a mine waa wogri k,a mine waa ŋmaara ka moore a be a zie.

Bondirii la ka ba maale, ka teebol bebe, ka dakogiri bebe, ka noba a zeŋ a dakogiri zu k'o maale seemaa a ŋmaa eŋ pileti poɔ ka tere bebe ka soɔ bebe ka kɔlbaare meŋ bebe.

Bibiiri la zeŋ ka kaŋ zeŋ dakogi zu ka kaŋ zeŋ teŋɛsogɔ ka o palla a o tɔsoba na zu kyaaraa la k'o taa a weɛrɛ ne a zu a na palle k'o zeŋ amaara, de o nu maara ne o kɔtere.